loori kura n-zaya ka neen' kura do n-doya ka tihi za di sunsuuni ka ninsalinima be di puuni ka palli doya

Paɣaba n chɛna ka ʒi kom kom maa biɛla siliba taha ni ka tua ʒɛya ni tampiŋ ka bi shab yɛ liiga sabila

Kom n doya ka ŋarima bɛ di puuni ka tihi bɛnbɛ di luɣa ni tihi maa nahangbana nyɛla zaɣ vakaɣa ka ŋarima maa nahangbana nyɛ zaɣ piɛla